D last family time wey me I bin join e don tay, e don reach like five years, wey me and my complete family den, my broda and sista we gather togeda and na d last memory wey I get and e dey um bring different kind of feeling dey come, because na time wey things bin dey pepper persin for chest, onto say dat time na, my papa burial we go for, na d time wey all of us gather again b dat, before dis time e don reach like five years, for some pipu e don reach ten years wey I no carry eye see dem, na just five of us but life don carry us go different location, some pipu dey Abuja, some pipu no dey country, some pipu dey akwa ibom, me I dey for lagos, naso life don carry us go different places, like five years ago na hin ma pale bin jus kaput, pepper everybody for chest, we cry, because we we still want make he dey with us to enjoy d fruit of hin labour, but as life go take b, hin time reach, hin gats move, so as hin move so, na we con dey dey plan d burial, so na for d burial afta all of us don do togeda, cry togeda, hug each oda, naso we finish put my papa for ground, give am hin last respect na den we con begin dey catch up o, for all d years we don dey between us <yawns> we dey ask each oda how your own side b, how e dey happen for your side, how u dey take cope how you dey take manage with d things wey you dey do, how work dey go, naso life b oh, we con dey dey chop beta enjoyment as broda and sista we laugh we play, we dey even carry mind dey gist of our childhood, d one wey bin stubborn from among us, d ones wey been dey make pale bin dey shout anyhow, d ones wey been dey cause trouble up and down, e b very nice time, we find one or two, we eat we commot, we hang out, beautiful memory to remember, naso b d last time wey me and my family bin really get fun, we enjoy our self, even thon na for sad event, but at the end of di day we turn am make e b happy event for us, as e don tey we carry our eyes see each oda, wey b sey na wen pale take off from dis side, na him come give us d opportunity wey we con take con see each oda, so e dey happen like dat, naso my own take happen, I dey look forward sey d next one go happen, e no go b untop sey persin kpai or anything, e go just b sey we don gather togeda and we put am for mind to jolificate as family. Na d last memory of fun time with my family b dat o.

Based on d different kind of work wey pipu dey do, e dey follow determine how dem dey take enjoy dia rest, how dem dey take plan dia entire life, work dey invest dey influence persin life one way or anoda, so for persin wey b mechanic wey don work on machines all day, I fit use mechanic for moto for instance, like d persin wey dey repair my own moto, d way wey hin plan hin rest and to prepare to relax body afta di day he don work go dey different from persin dey commot from banking hall o, wey don sidon for inside AC from morning till evening dey do hin own work different, dia work environment different, d work energy wey dem dey burn for work diferent. So for persin wey b mechanic one way wey hin fit take preare hin self for work na sey, um from money wey he don dey make from hin work wey hin don dey do, e go dey advisable sey make hin arrange hin house in a way wey b sey afta d stress of work hin dey happy to go back house go chill for where fit help hin body to relax, one important tin for dis lagos wey I go first advice persin wey b mechanic to get for house na AC oh wey go take help hin body cool well well, and e go good make you live for side wey dey get light well well, so dat u go enjoy your life afta d day stress oh because mechnanic work no b small work o, u don lie down for ground in d course of d day, u don carry rub for sand, u don carry engine oil, grease and all those things you don rub you full body, because e get all those dirti dirti coner wey u dey put body d put hand, jus so dat u fit deliver your work give your client d way wey dem go take like am, so for dat kind persin as u don go tru all that stress e beta sey d place wey he dey return to, na place wey fit make hin coole to relax well well, and den hin need to sabi wetin hin go drink, because anything wey persin put inside mouth wen he don dey stress, e dey help body cool down, so u need to know d one wey your body like so dat e go help your body cool down well well, den u go don arrange food wey u go chow, so dat u no go dey wonder wen u don reach house na den u go con start dey think, um wetin I fit chop, wetin I fit arrange, dat one slf na anoda hard work oh, so sometimes even wen u still dey for your mechanic workshop dey try tidy up for d day, u suppose don dey make arrangement for wetin u go chaw when u don reach house afta dat day stress, so when you don con reach house eventually, e dey very impotant make u baff oh, because d dirty for body too much, so wen u don baff wash dat dirty commot from body, na first point of relaxation be dat and den you cum gather d food wey u don do, put am for ground, beta AC dey blow you or fan dey wire u, as u chow d chow finish lie down for bare floor make d floor help u massage your body small before u enta bed rest for d day, na wetin me I go advice mechanic b dat make hin take run hin package afta d day don stress am well well for work.

Na TV me I dey like watch, I dey like watch TV to fi unwind for evening afta my busy day, e get how persin day dey go he dey meet with serious serious things up and down so hin need something to help u relax your body to help u coole your body from all d stress wey u don experience in d course of d day, so for me sometimes d stress wey me I dey experience, is either na stress wey I dey take handle things for computer or stress wey dey stress me for rehearsal as actor wey I b, so sometimes I fit don go rehearsal from morning dey go run some activities, some acting and dancing as d case may be, and wen I don go thru dis stress like this, d tin wey remain wen I don come back na to jus find wetin dey coolu my body and help me to relax well well, and one important thing wey dey do dis work for me na too watch TV, and dis na afta I don reach house, first first first I don baff, na d most important thing b dat, e dey do me like sey wen I baff, I dey wash d stress wey dey my body I dey wash am commot, naso e dey take b o, so I must do dat one first first before I do anything else, find something wey chill well well drink am put for my body, arrange d chow wey I suppose chow put for side, and den I go con enta d film wey me I wan watch, but most times e dey get program wey I like watch, investigation discovery wey dey teach u on, how dey show us real life story on how some pipu take commit crime, on how d law take find dem, trace dem, catch dem and different kind of those kain um story wey dey help u dey sharp on how things dey happen give pipu, reason why I dey watch am e dey help my my alertness, e dey help me dey alright I dey dey sharp to know wen some tin don dey enta danger zone, wen something no dey safe again, wen environment no dey safe again, so even as I dey relax I still dey put sometin for my body wey dey help me for my tomorrow, so I no dey loose guard, I no dey loose guard at all, if I waka enta anywhere based on how my alertness don sharp, I dey know wen persin dey go off course or wen persin wan run me street, so na wetin dat station dey do for me, I fit watch am for hours, e dey help me chill e dey help me relax, e dey help me cool off from d day stress and sometimes na film I go jus put, film wey dey very interesting, sidon watch am for hours too, e dey help me chil e dey help me relax and all d stress wey dy hit persin on a normal normal go jus commot for my body, I go don see something to laff about, I go don see something to to to take ginger my mind, I go don see something wey go jur make me dey on a soft help me just remove de stress commot from my body afta I don run my day marathon marathon like sey I be Usen Bolt so wen I don come back I go just coole with dat film, na wetin dey help me relax on a daily b dat afta d stress of my day

I remember as I dream wey I hit beta money um I no been wan wake up from dis dream um by d time wey I wake up realise sey dis thing na dream e pepper me reach my body, for dis dream I been don do one performance finish, naso d prime minister of great Britain jus see me tell me sey hin like d kind performance wey I do, sey make dem call dat persin wey been dey run d narration, naso dey take call me um sey my voice too sweet, sey d government of UK don too take am personal to lavish me with some beta beta things and give me some privileges oh, wetin pipu dey struggle ten years to find na so dem give me for platter of gold um citizenship straight up, I sey um for dis small acting wey me I do naso dem come give me cash reward o, of two millon pounds, I sey i don make am finish um I sidon convert dis money, I realise sey na four point something billion naira b dat o, afta dem don give me king treatment for uk wey I dey, dash me moto join, dash me many things, give me house for uk, naso I take my first trip back to Nigeria um afta me I don get house for Uk dem don dash me, I come Nigeria come buy property, see me buy benz na, see me buy house for island dem, buy property for asokoro, I con get businesses I establish printing press, I open event center, I set up businesses, con dey build hotel, five star hotel wey go compete with any one wey dey country I even carry am go my state o, na for akwa ibom I bin go build am, naso dis money I begin dey flex dey show true love all d pipu wey I don sabi from before, nah in I dey show dem love I gather dem, dey dash dem money, my uncles my aunties my friends, my classmates dem I jus dey show dey show dem kindness, pipu wey I meet for road random random, wey my heart tell me sey dis one need help naso I go show help dem o, as I enta d new twenty twenty four Benz brabus wey I bin buy wey I wan test run am, naso persin tap me for real world o, I con turn open eye um e pepper me o, I see sey na d same room wey I been take sleep nah in I still dey, no b inside benz brabus, dis dream been give me things to reason about um nah in I tell myself sey if I fit see am for dream e must to happen to me for real life, na d dream wey I dream most recently b dat wey b sweet me oh be that, because for dis dream, I bin b big man and I get plenty money, I dey help plenty pipu, and wetin me I wan do for real life b dat, so I want make dis dream come true for me make I use am dey help plenty pipu as I go get plenty money.